Awa nazomona eza esika batekaka ba mafuta ya basi ya kopakola ba savon ya mayi biloko ebele ba meche ba colgat nazomona awa yango wana eza ba marque ebele.

Awa namoni bus aza na nzela eza kende ya pembe ya molayi eza ma ba nzela mibale ya motani pe mosaka na porte ya bus wana mutu alati bilamba ya couleur ya mbwe na sac ya moyindo.

Namoni ba taxi eza na ba couleur ya pembe likolo nasi ya pondu eza mibale na coaster na sima eza na couleur pembe likolo nase pondu.

Awa nazomona bana kelasi ya muke bazotanga biloko bakomi na tableau alati likolo biloko eza na couleur ya mbwe na se eza na couleur ya bozenga.

Awa nazomona harmoire Eza naba tiroire mitano eza na coulere ya mbwe Eza nase na batirwire.